Ammanuwaa aaway qaalaa ogiyaan odiidi bettees. appe guyyesara kaamee kuwan eqqageekka de"ees. ha aaway kushsiyaan aybaa oyqqi uttidee?

Dere asaynne so asay issippe shiiqid attumatinne maccati duride de'iyaageeti beettoosona. etikka dalgga manttiya qonccissiya haydda maayuwaa maayyidoosona. eti maayido maayoy awa dalgga manttissiya haydda maayoy?

puulayiyo miishshati keehippe puulatida meran puulati uttida bootanne zo'o dumma dumma buqurati de'oosona. ha punetu puneti utidaageti ayba geetettiyonaa?

ha keehippe lo'iya hanotan maata meran aacidi dalqi dalqqiya dozzay aybba geetettii?

hayllanddiya goozeti utida oorata haattay beettees. ha haatta bollikka a suntta qonccissiya xuufe de'ees. ha xuufe woyggi?

Ispportiya yarati corattidi isporte dembban bolla qaatta ootide de'iyaageeti beettooosona. eta qooday aappune?

isporttiya qaataa ootiyo keettan oottiyo miishshaa matan issi yelagay eqqidaagee beetees. i gixxi uttido suree ay mala meray de'ii?

denbbaa bollan bollaa qaattaa oottiiddi de'iya cora yelagati de'oosona etikka issi merai de'iyo dommayiya maawaa maayiuttidosona eti maayido maawaassi merai ai male

cora kushe hiillatanne wogaa qonccissiya yeetta miishshatu issi san shiiqqidaageeti beettoosona. eta giddoppe issoi aibakkonne a sunttaa xeega?

dirssay direttaagan saaxine giddon cora saaxinee diyaagan oiqetti uttidi saaxiniyan gorddettidi eessaa immiyaa me doosai ai ba geetettii?

issi halagaa qonccissiyaa pootuy de'iyo misilee bicca meraaninne maata meran doodettida karddaada bollan de'iyaagaappe bolla baggaara woigiyaa xuufee de'ii?

tookku haasiyaa kaa'iyo dembban wolaytta dichcha tookku haasiyaa cita yarati issippe hemettiyaageeti beettoosona etikka qoodan aappune?

oorettawaa malaatiya keehippe puilattida maayuwaa maayi uttida ashangguluutee bollaa baggaara kootiyaa maayidi garssa baggaara aiwaa maayiid

derenne so asa gidiyaa qeeri heezzo naati qoomettidi miicciiddi eqqidaageeti beettoosona. etappe naa"atikka bari huuphiyan shaashiyaa qachchi uttidisona. ha shaashiyaappe gaxan eqqidaara qaccido shaashee ay unne mala merayi de'ii?

Issi yelaga na'ay issi mootta qonccissiya maayuwaa maayidi eqqidaagee beettees. Ha i maayido maayoy awa moottaa hayda qonccissiya maayoy?

kaamiyaa ogiyan cora kaameti biiddi de'iyaageeti beettoosona. ha coratuppe sintta baggaara kaalettiiddi de'iya issi kaamee sunttai ayba geeti?

so asa gidiya aayyiya aawainne naati issi diran uttidaageeti de'oosona. he aayyiyaanne aawai naatikka issi mera maawuwaa maayi uttidosona eti maayido maahuwaassi miray ay male?

naa'u yeelagati afala maayidi issoy issuwaakko shiiqidi aibaa oottiiddi beettiyoona?

hiillaanne wogaa qunccissiya yetta miishshati beettoosona etikka heezzai issi sohuwan de'oosona. ha yetta miishshaa sunttay ayba geetettii?

goshshaa oosuwan cora asati hookkidi oottiiddi de'iyaageeti deettoosona. eti hookkidi tokkiiddi de'iyoobay ayba geetetti?

zal'''yoonne bayzziyo suhuwan shanxxan goozetti goozetti uttida daro katta ayfeti de'iyaageeti beettoosona aappe qommo baggaara silkke paydoykka de'ees he silkke paydoy woyse?

goshsha oozzuwaa oottiiddi de'iya naa'u asati goshsha giddon beettoosona. issoy guyyeera zeriidti beettees. issoi boraa goyiidti beettees. i goyiyo boorati woysee?

seeraa naagissiyageeti go''ettiyo seeraa naagissiyo miishshay oydiyaa bollan uttidaagee beettees ha miishaassi sunttay aybe?

issi yelagai bari ooso keettan oidiyan utti uttidaagee beettees. ikka qophphiya maayadi bana dommayiya maawuwaakka maayi wottiis ha'i maayido maawoi aybaa maawuwa?

ammanuwaa keettan cora maccanne attuma asagi gulbbatidi yettaa yexxiididdiyaageeti beettoosona etappe issi maccaara gulbbata uttada yexxiyaara aymala maayuwaa maayate